Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad shamarra takka hammatanii jiru. Jalaan barreeffamni ' Dooktar Abiyyi Godaantootaaf Sagantaa Afxiiraa qopheessan. ' barreeffamni jedhu Afaan Oromoon sarara tokkoon barreeffamee jira. Namoonni hedduun dhaabbatanii isaan ilaalaa jiru.

Baanarii mana barreeffamaa irratti fakkiin waraqaalee garagaraa saamsu kaafamee jira. Maqaan mana maxxansaa ' Salaam ' jedhama. Manni maxxansaa kun barreeffamaan alatti qophii adda addaaf uffata ni qopheessa. Gatii dhibbeentaa 50% kaan irra ni qaba.

Mana guddaa ta'e kanatti fi fuuldura mana kanaatti ,bakka dhugaatiin bunaa itti gurguramu baay'ee guddaa ta'ee dha. Bakka kanatti finjaalli bunni itti buufamu heedduutu jira. Akkasumas jabanaan biyyee suphee irraa hojjatamee fi teessoowwan hedduunis ni jiru.

Suuraan kun ijaarsa manaa ol-ka’ee, amala ammayyaa qabu agarsiisa. Halluun isaa diimaa laaftuu fi adii walitti makamee bareeda. Samii cuquliisaa, utaa cabbii xixiqqoon, fi kaablawwan ibsaa fageenyaan mul’atu. ijoolleen balbala fuulduratti argamtii. Karri guddichi konkolaataa ni seensa .

Isaan kun qaama miidhamtoota ofiin deemuu hin dandeenye kan 'wiilcharii'dhaan deemaa jiraniidha. 'Wiilcharii'n kun gommaa guguddaa lamaa fi xixiqqaa lama kan qabuudha. Qaama miidhamtoonni namni lama 'wiilcharii' tokko tokko irra taa'uudhaan ittiin deemaa jiru.

Inni suuraa irratti muldhatu kun kopheedha. kopheen wontoota akka gogaa loonii fa'a irra kan tolfamu yoo ta'u faayidaa armaan gadii qaba. Akka fakkeenyatti fudhachuun kan danda'amu dhalli namaa miila isaatti uffachuudhaan akka qoreen miila isaa hin woraanne taasisa.

Namoota lama Namoota aartii uumata oromoo guddisuu keessatti gahee leencaa taphataniifi weelluu isaaniin beekkamtii guddaa uumata isaaniirra argatanidha. Dr artisti Alii Birraafi artist Zarihuun Wadaajooti. Namoota welluun isaanii baayyee nama hawwatudha.

Warshaan Simmintoo biyya kana keessatti hojii guddaan akka hojjetamuun karaa baneera. Kana jechuun bakka simmintoon hinjirretti hojii ijaarsaa homaayyuu hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf oomishni isaa baay'achuu qaba. Kun immoo namoonni mana ijaarrachuu barbaadan gatii salphaadhaan akka argatan taasisa.

Biqiltuu nyaataaf oolu kan maqaan isaa ananaasii jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. Biqiltuun kun otoo abiddaan hin bilchaatiin qoluma qofa irraa kaasuun kan nyaatamudha. Inni yeroo ammaa kana oyiruu irra kan jirudha.

Hojiin dhala namaa qaroomina waliin wal qabatee saffisaan guddachaa kan jirudha. Maashiniin lafa qulleessaa jiru kun dhaloota jaarraa dhiyoo keessa kan dhufe yoo ta'u, hojiilee gurguddaa saffisaan hojjechuu ni danda'a.

kuduraa fi muduraa gosa gara garaa karaa cinaatti argaa kan jirrudha, isaanis kanneen akka loomii fi raafuuti. kunis walitti qabamee gurguraaf kan dhiyaate jirudha. namni wantoota kana gurguruuf fidee jiru ammoo bira jira.

Dallaa guddaa kana keessa manneen dhedheeroo fi baballoo hedduutu jira. Dallaa kana keessi isaa baay'ee magariisa ta'ee kan jiru yoo ta'u, manneen guddaa kunneen daree barnootaa kutaa garaa garaatti kan qoodamanii dha.

Bakka kanatti kan argaa jirru kun qullubbii diimaa keeshaa madaabaraa adii irra jiru argina. namoota sadii miilli isaanii kan mul'achaa jiru argina. inni tokko bifni kopheen isaa cuqulliisadha. jarreen kun lafa asfaaltii wayiirra dhaabbachaa jiru.

namoota mana hojii keessatti hojiirra jiran argaa kan jirruufi isaanis namoota baayyeedha. manni hojii kun ammoo Itiyoo telekoomidha. kunis waajira isaa yoo ta'u dhimma wal quunnamtii hawaasaa qilleensarraan kan to'atuufi sirreesudha.

Fardi aadaa Oromoo fi akkasumas biyya keenya keessatti bakka olaanaa kan qabudha. Fardi geejibaaf kan gargaaru yommuu ta'u yaabbatanii bakkaa bakkatti ittiin imaluuf gargaara. Yeroo waraana Itiyoo-Xaayilaanii illee abboonni keenya injifannoo kan ittiin galmeessanidha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dhugaatii yoo ta'u, dhugaatiin kunis burcuqqootti buufamee, burcuqqoon kunis tarree galee argama. Akka suuraa irraa arginuttis burcuqqoon kaan hir'uu yoo ta'u, kaan immoo guuttudha. Maqaan dhugaatii kana maal jedhama?

Iddoo gabaa kan kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kanneen akka muuzii, avokaadoo, maangoo fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Makiinaan ittiin huccuu hodhan gosoota hedduutu jira. Gosoonni isaa kunis guddina, bifaafi sadarkaa makiinichaatiin adda baha. Keessumaa makiinaan kun addummaan isaa kan humna ibsaatiin hojjetuufi kan ibsaa hinbarbaannedha. Meeshaan kun kan ibsaadhaan hojjetu gatiin isaa qaala'aadha. Kun immoo tajaajila inni kennu irratti hundaa'uudhaani.

Meeshaan kun, maqaan isaa fal'aana jedhama. Fal'aanni meeshaa sibiila irraa hojjatamu yoo ta'u, nyaata fi wantoota biroo meeshaalee guguddaa keessaa baasanii gara meeshaaleee irratti soorataniitti kaa'uuf fayyada. Fal'aanni inni kun, haalluu gurraacha qaba.

Maanguddoonni Kun maanguddoota oromoo yommuu ta'an Akka aadaa uummata oromootti uffannaa aada uffatanii marii'achaa jiru. Haalli marii isaanii haala aadaa keenya irratti kan hundaahedha. Maanguddoonni Kun maal irratti hundaa'uun marii'atu?

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dhugaatii alkoolii xaarmuza keessa jirudha. Dhugaatiin kun hamma alkoolii dhibbeentaa jaha kan qabu yoo ta'u, maqaan isaa Daankiraa jedhama. Dhugaatin alkoolii, sammuu namaa namaa ni macheessu.

Dhoohinsi volkaanoo taatee uumamaa keessaa tokko yommuu ta'u, laavaan abidda fakkaatu keessaa ol ba'u kun balaa uumama biroo yookiin namoota miidhuu danda'udha. Volkaanoon yeroo dhohu irratti hundaa'ee gosa adda addaa kan qabudha.

Biyyi mootummaa ishee filannoo uummataatiin muuddattu naga qabeettiidha. Nagaan ishee kun immoo karaa kanaan yoo itti fufa ta'e; Biyyattiin guddina diinagdee walitti fufaa ta'e qabaachuudhaan addunyaa irratti dorgomtuu taati. Kanaaf kana mirkaneessuun immoo gahee mootummaa biyya bulchaa jiruu waanta ta'eef irratti hojjetamuu qaba.

Qabee cuunfaa bareedaa qabatee jiruudha. Cuunfaan kun halluu keelloo fi magariisa kan qabuudha. Qabeen kun qabannoo ittiin qaban ofi irraa qaba. Baataa qabee kanaa irra loomiin baqaqsaan tokko illee jira.

Qorichi farra ilbiisota yookiin wantoota hin barbaachifne balleessuuf yookiin ajjeesuuf gargaara. Qoricha midhaan keessaa aramaa adda addaa ajjeesuuf gargaara. Qorichooni Kun akkuma faayidaa qaban miidhaa adda addaas qabu. Fakkeenyaf lubbu qabeeyyii barbaachisoo irratti miidhaa fiduu danda'u.

Itoophiyaan biyya uummata, sabaa fi sablammoota heedduu qabdu yoo taatu, isaanis aadaa fi afaan mataa isaanii kan qabanidha. Namoonni kunneen kan sirbaa jiran yoo ta'u, saba walloo kamisee ta'uu isaaniii uffanni isaanii ni ibsa.

Barabaasoon akka malee dulloome fi ciccitan lama wal cinaa kaa'amanii jiru. Barabaasoon kophee gubbaan isaa banaa gogaa loonii yookan gommaa irraa tolfamuudha. Baadiyyaa badaa keessatti baay'inaan hidhatama. Barabaasoon otoo hin ciccitin yeroo dheeraa turuu danda'a.

Nama siyaasaa argaa kan jirruu fi namni kun ammoo maqaan isaa Dr Dabratsihoon jedhamuun kan beekamuu fi innis bulchaa naannoo Tigiraayi yeroo ammaati. Kunis siyaasa biyya Tigiraayi keessatti nama beekamudha.

Jeedalli kun bineensa boosana keessa jiraattuudha. Jeedalli kun namatti madaqtee kan namaa wajjin kan hin jiraanneedha. Jeedalli kun bifti ishee diimtuu taatee garri afaan isheetii adii kan taheedha. Akkasumallee jeedalli kun dhaabbattee gurra qeensitee fageenya irratti waa ilaalaa kan jirtuudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun kopheedha. Kopheen kun uffata irraa kan tolfame yoo ta'u faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna. Dhalli namaa kophee miilaa isaatti uffachuudhaan akka milli isaa balaaf hin saaxilamne godha.

Namoota Fardeen dirreetti baasinii jiraniidha. namoonni kuni Farda isaanii lugaamanii gulufsiisuuf qophaa'anii jiru. Isaan keessaa Farda yaabbatee garmaamsaa jira. Fardi beeylada manaa geejjibaaf ooluudha. Namoota Kan cinaa isaanii manni qorqoorroo adiidhaan ijaarame lama jira. Biqiltoonnis ni jiru.

Meeshaa herreega ittiin hojjachuuf nu gargaaru yoo ta'u , maashiniin kun yeroo baayyee lakkoofsota walitti ida'uu walirraa hir'isuu, waliin baayisuu, waliif hiruufi kanneen biroo hojjachuun hojii nuuf salphisuun kan nama gargaarudha.

Bineensa maqaan ishee adurree jedhamuun beekkamudha. Adurreen kun gosa bineensotaa keessaa isa tokko yoo ta'u innis ilma namaati madaqee jiraachuun kan beekkamudha. Halluun adurree kanaa wal makaa yookaan ammoo buburreedha.

Dubartoonni Oromoo uffata aadaa isaanii yeroo uffatan baay'ee miidhagu! Dubartiin kun uffata aadaa saba ishii uffattee, callee mormaa fi adda ishii irratti godhattee bareeddee kan mul'achaa jirtudha. Siinqee harkatti qabattee jirti.

Namtichi huiqqataan lafeetti ba'ee jiru tokko suuqii uffataabkeessa wayitti hirkatee dhaabachaa jira. Namticha dhaabatee jiruun duubatti uffanni aadaa fi kanneen biroo fannifamanii jiru. Kana malees, huccuuwwan adda addaa dachaafamanii lafa kaa'amanii jiru.

Waraqaa irratti beeksisni hojii adda addaa ulaagaalee fi hanga mindaa dhaabbanni qacaru kaffaluu danda'uu tarreeffamee jira. Gosoota hojii tarreeffaman keessaa muraasni waardiyyaa, qulqulleessituu , nama nyaata bilcheessuufi ogeessa herreegaa faan keessatti argamu.

Yaayyi warqee irraa hojjetamu addunyaa irratti fudhatama guddaa qabaachuudhaan beekama. Haata'u malee gatiin isaas baay'ee qaala'aa waanta ta'eef namoonni harka qalleeyyiin bitachuudhaaf waanta yaadamu miti. Ta'us warri qabu ittiin faayamuu irra darbee akka qabeenyaatti kuufachaa jira.

Galma waaqeffannaa fuuldura yookan balbala irra namoonni dhaabbatanii haasa'aa jiru. Galmi abbaa gadaa halluu abbaa gadaa adii, gurraacha fi diimaa dibamee jira. Halluu adii irratti Odaan kaafamee jira. Galmi duubni mukkeeniin guutamee jira.

Loon marga dheedaa jiran akkasumas haala teessuma lafaa kan baayyee namatti tolu argaa jirra. Lafti kun lafa diriiraa, lafa ol ka'aas kan of keessaa qabudha. Huurriin ammoo gaara kana marsee jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun namadha. Namni kunis nama beekkamaa fi nama leenjisaa kubbaa miilaa kilaba manchiiste yuunaayitid jedhama leenjisaa jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana ammoo gaaffi gaafatamaa jira.

Buddeen diimaa fi adii saanii irra diriiree jiru irratti ittoon gosti adda addaa ba'eera. Isaan keessaa muraasni ittoo diimaa, ittoo dinnichaa, ruuzii, baala raafuu fi kan kana fakkaatan fa'adha. Qaaraanis jira.

Kun, diikoorii dha. Diikooriin kun, meeshaalee kan akka:pilaastikoota qilleensaan guutaman haalluu adda addaa qaban, uffata haalluu adii qabu, mukkeen fi wantoota biroo irraa kan qopha'an yoo ta'an, diikooriin qophiin tokko yeroo jiru bakka sana bareessuuf oola.

Suura kana irratti kan arginu kun ,suura muumicha ministeeraa Itoophiyaa ,Doctor Abiy Ahimad ,yeroo haasawa taasisaa jiraniiti. Doctor Abiy Ahimad kan haasawa taasisaa jiran, mana bo'ichaa nama siyaasaa beekamaa Itoophiyaa Profeesar Bayyana Pheexroositti.

Bakki kun lafa qonnaa dha. Lafa qonnaa kana irratti midhaan nyaataa gosa garaa garaa yoo ta'u, midhaan kunneen kan akka:garbuu, qamadii, fi kanneen biroo faa dha. Lafti qonnaa kun haala qilleensaa qorraa yookin baddaa ta'e keessatti marga.

Farsoon gosa dhugaatii dhangala'aa, namoota baayyinaan dhugan yookaan immoo fayyadaman illee macheessuu kan danda'udha. Farsoon midhaan dheedhii kanneen akka boqolloo, qamadii fi xaafii fa'aa irraa qophaa'uu kan danda'uu fi dhamdhama gaarii qabudha.

Iddoo kanatti wanti suuraan isaa argamaa jiru kun kophee saalaan dubara kan taheedha. kopheen kun kophee bareedaa fi miidhagaa kan tahedha. kopheen kun kophee miilla afurii kan taheedha. kophee miilla kana sadanii gurraacha ,adii fin diimaa kan tahedha.

Kun bakka bishaanni buufamu kan uummataa ta'eedha. Uummatni naannoo tokko jiraatan waliin kan itti fayyadamaniidha. Dhagaa irraa kan hojjetame ta'ee karaalee afur buufamaa jira. Namoonni muraasni qodaa itti buufatan qabatanii achi dhaabbachaa jiru.

Bakka gabaa namoonni hedduun walitti qabamanii jiran. Gabaan kun bakka lukkuun itti gurguramaa jirtudha. Namoonni baay'eenis walirraa bitaa fi walitti gurguraa kan jiranidha. Gabaan bakka namoonni wanta hin qabne tokko bitachuuf deemanii fi warri biroon ammoo waan qaban maallaqaan jijjiiruuf deemanidha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun seefuu jedhama. Seefuun gaazexeessaa televejiinii yoo ta'u namoota garaa garaa affeeruun gaafii fi deebii kan geggeessuudha. Seefuun bifti isaa diimaa fi rifeensa of irraa kan hin qabneedha yookiin moluudha.

Rifeensi keenya dibata nam tolchee fi kan uumamaa ni barbaada. Isaan kun dibata nam tolchee yoo ta'an, rifeensa guddisuu fi akka hin dhumanneef gargaaru. Dibata uumamaa yeroo jennu maal jechuu keenyadha?

Maqaan kitaaba kanaa jaarraa kan jedhamu yoo ta'u, waa'ee haaromsa aadaa fi seenaa booranaa irratti kan xiyyeeffatee dha. Kitaabni kun nama Obbo Jaalatanii Diidaa Haroo jedhamuun kan barreeffame yoo ta'u, qabiiyyeen isaa waa'ee aadaa fi seenaa Oromoo Booranaati.

Nama tokko taa'ee fuuldura Isaa ilaalaa jiruudha namni Kuni ija isaatti golgaa ijaa halluu gurraacha qabu godhatee Kan jiruudha. bishaan fuuldura Isaa taa'ee jira. nama kana duuba suuraa bifa addunyaa qabutu Jira.

Iddoo gabaa kana maaltu jira? Iddoo gabaa kana kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kanneen akka timaatima, qullubbii adii, loomii, burtukaana, avokaadoo fi kanneen birootu jira. Kunneen hundi isaanii akka galtee nyaatatti fayyadu.

Siree mukarraa tolfamuudha. sireen Kuni mukarraa Kan tolfamu yoo ta'u irra rafuudhaaf Kan ooludha. sireen Kun Luka afur qaba. mana halluu adii qabu keessa kaa'amee jira. sireen Kan yeroo irriibaa irra ciisnu yookaan irratti boqannuudha.

Meeshaan kun, maqaan isaa dibduu kan jedhamuun waamamu yoo ta'u, keenyaa fi wantoota biroo haalluu qalamaa dibuuf fayyada. Dibduun keenyaa manaa kun, dabbasaa beeyiladootaa irraa kan qophaa'u yoo ta'u, harka namaa fayyadamuun haalluu diba.

Konkolaataa halluu keelloo qabu. konkolaataan Kuni dalga baay'ee Kan dheeratuudha. faayidaan konkolaataa kanaa balaawwaan hudduun ulfaatina qaban olka'iinsa gubbaatti baasuuf oola. konkolaataan Kuni yemmuu mana dheerina qabu kanneen Akka gamoo ijaarru meeshaaleen ijaarsa ittiin olbaasuuf ni oola.

Dirreen kun dirree baay'ee miidhagaa tahee fi kan oomisha midhaaniif kan baay'ee mijataa kan taheedha. dirree kana irraa midhaantu tooraan faca'ee kan jiruudha. midhaan kun gaafa tooraan faca'ee jiru kun kan baay'ee namatti toluudha.

Dhugaatii maqaan isaa Daadhii jedhamuun beekkamu argaa jirra. dhugaatii kun ammoo kan inni irraa hojjatamu damma irraati. Daadhiin kun meeshaa dhugaatichi ittiin dhugamu meeshaa maqaan isa bilillee jedhamuun beekkamu keessati argama.

Sireen mukaa fi sibiila irraa hojjetamuu ni danda'a. Sireen kun muka irraa kana hojjetamee jiru yoo ta'u, bocaa fi bifa addaa kan qabudha. Innis dhiphaa dheeraa waan ta'eef nama baay'ee hin raffisu.

Alaabaan kun, alaabaa biyya tokkoo dha. Alaabaan kun bocaa fi haalluuwwan bareedoo kan qabu yoo ta'u, haalluuwwan magariisa, cuquliisa fi diimaa irraa kan hojjatame akkasumas fakki boca urjiis kan qabuu dha. Alaabaan ibsituu biyyaalessaa biyya tokkooti.

Nama maashiniidhaan muka muraa jiruudha. Maashinii Kun muka addaan muruuf Kan ooludha. Mukkeen addaan dhoosuuf yeroo muka soofnu Kan itti fayyadamnuudha. Humna namaa baay'ee Kan hin barbaannee fi saffisa guddaadhaan Kan hojjatee xumuruu danda'uudha.

Misiroonni mana amantaa keessatti cidha yookiin gaa'ila isaanii raawwachaa jiru. Isheen gadi jettee macaafa qulqulluu dhungacha jirti. Inni immoo mataa irratti gonfoo bareedaa godhatee jira. Abbaan amanatii macaafa qulqulluu misirroo dhungachiisaa jira.

Kopheen kun, kophee siliipparii jedhamuun beekamu yokin kophee miila guutumaan guututti hin dhoksine hidhaa wal qaxxaamuraa kan qabu yoo ta'u, kopheen kun gogaa irraa harkaan naannootti hojjatame dha. Kopheen kun, kophee durii waggaa baay'ee turee dha.

Bunni madda seenaa fi galii biyya keenya Itoophiyaa ta'uun kan beekamudha. Biyya keenya keessatti bakkeewwan oomisha bunaan beekaman kanneen akka Jimmaa, Wallagga, Iluu abbaa booraa fi Gujii fa'aa maqaa kaasuun ni danda'ama.

Tajaajilli lammummaa maali? Tajaajilli lammummaa sadarkaa naannootti ni hojjetaa? Moo sadarkaa biyyaa qofaatti hojjeta? Ulaagaan lammummaa biyya tokko argachuuf keessa darbamu maali dha? Mootummaan yeroo hunda namootaaf lammummaa biyyaa ni kennaa?

Suuqiiwwan daldalaa tokko tokko keessatti guutummaa guutuutti kopheewwan qofaatu gurgurama. Kopheewwan asitti gurguramanis gosoota hedduu kan namoonni keessaa filatanii bitachuu danda'anidha. Kan namatti tolu immoo hundi isaa bakka taa'umsaa mataasaa qaba.

Kun bakka gurgurtaa bunaa fi shaayii magaalaa keessatti argamuudha. Gaaddisa akka ta'utti dibaabee guddaan dhaabamee jira. Dibaabee kana jala barcumawwan xixiqqootu jira. Namoonni baay'een dibaabee kana jala taa'anii buna dhugaa jiru.

Shamarran Oromoo uffata aadaa adii uffatanii tarree galanii shubbisaa jiru. Isaanis harka isaanii lamaaniin mudhii qabatanii wal faana shubbisaa jiru. Isaan keessaa isheen gidduu irra jirtu seeqaa mudhii qabattee shubbisaa jirti.

Atileetii biyya keenya Itoophiyaa yommuu ta'u maqaan isaa Haayilee Gabrasillaasee jedhama. Haayilee Gabrasillaasee atileetii jabaa biyya keenyaa yeroo ta'u yeroo hedduuf shaampiyoonaa ta'uun injifataa warqee yeroo hedduuti. Waltajjii addunyaa irratti biyya keenya boonsaa nama turedha.

Meeshaan elektirooniksii kun, maqaan isaa firiijii yokin rifrijireetarii jedhama. Meeshaan kun humna ibsaa fayyadamuun kan hojjatu yoo ta'u, dhugaatiiwwan akka bishaanii ,lallaafaa fi dhugaatii alkoolii qaban qorrisiisee tursiisuuf akkasumas nyaata garaa garaa qorrisiisee tursiisuuf fayyada.

Namoonni kun hojii aartii hojjechaa jiru. namoonni akka aadaa oromootti shubbisa aadaa Oromoo ibsu calaqqisiisaa jiru. namoonni mudhiin isaanii qabatanii sirriitti shubbisaa jiru. namoonni hojii aartii hojjechaa jiran kun ijoollee qeerroo fi qarree warra ta'aniidha. namoonni kun uffannaan isaanii wal fakkaatadha.

Kunneen meeshaalee aadaa ogummaa harka namaatiin hojjetamaniidha. Karaa harka bitaatiin kan argamu okkotee jedhama. Hidhaa kan qabu ta'ee baataa isaa irra kaa'amee jira. Bishaan itti waraabuufi wantoota itti bilcheessuuf ni tajaajila. Meeshaaleen lamaanuu bifa gurraacha qabu.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee aadaa tajaajila gosa adda addaa kennanii dha. Meeshaaleen kunneen kan akka:buqqee, ciicoo, qabee fi kanneen biroo yoo ta'an, meeshaaleen aadaa kunneen tajaajila gosa garaa garaatif buqqee irraa kan qopha'anii dha.

Namoonni kunneen namoota saba Oromoo ta'an yoo ta'an, haalluu gogaa fuulaa gurraacha fi uffata aadaa haalluu adii qabu uffatanii jiru. Namoonni kunneen, faaya fi wantoota garaa garaa kaawwatanii akkasumas harka isaanitti ulee qabatanii jiru.

Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa konkolaataan daandii isaanii qabatanii yaa'aa jiru. Daandii walakkaa isaa irra meexxii gurguddoon ni jiru. Moggaa daandii irra pooliin halkan halkan ibsaa ibsuu danda'a dhaabbatanii jiru .

Namichu kun qaama nageenyaa yookiin miliishaa saala dhalaa dubartii kan taatee badhaasa kennaafi jira. miliishaan kun diimtuu kan taateef koffiyyaa kaawwattee badhaasa ishee fudhachuuf harkaan qabattee jirti. miliishaan kun maqaan ishee eenyu? kan badhaasa kana kennaafii jiru eenyu

Inni suuraa irratti muldhataa jiru kun buna akaayamaa jiruudha. Akkuma beekkamu bunni yeroo dhaabamu ni akaayama. Bunni kun wontoota akka mandajaa, cilee fi ibidda fa'a irratti kan akaayamaa jiru yoo ta'u eega akaayameen booda ni tumama.

Dubartoonni lama gad jedhanii biqiltuu kunuunsaa jiru. Isaan lamaan keessa takka as garagaltee kolfaa jirti. Takka immoo gadi jettee aramaa biqiltuu jalaa buqqisti. Lamaan isaanituu mataatti uffata xaxatanii hojjachaa jiru.

Fakiin asirratti mul'atu kun fakii barattoota daree barnoota keessa ta'anii kan jiranidha. barattoonni kun ijoollee umuriidhaan xixxiqqoo yookiin ijoollumma qabanidha. Akkasumas teessoo irra taa'anii fi irratti barreeffatan irra taa'anii kan jiranidha.

Meeshaan kun, meeshaa sibiila waaduuf yokin sibiila muruuf fayyadu yoo ta'u, meeshaan kun ho'a guddaa humna elektirikaa keessaa bahuun dalaga. Meeshaan kun, yeroo baay'ee sibiilota fufurdaa fi guguddaa akkasumas cimaa ta'an muruuf kan fayyaduu dha.

Saatalaayitiin samiitti ol furguggaattee asii gadi dachee yemmuu kaasaa jirtu. Saatalaayitiin as irraa mul'achaa jirtu baallee kan qabduu fi samii irra kan barrisuu dandeessuudha. Saatalaayitiin odeeffannoo kanneen akka haala qilleensaa fa'a walitti sassaabuuf kan gargaarudha.

Kitaaba mata dureen isaa 'Marsaa' jedhutu minjaala irra taa'aa jira. Kana malees , Barreeffamni 'Asoosama dheeraa' jedhu mata duree jalatti barraa'ee jira. Barreessan kitaaba asoosamaa kanaa Sanyii Beenyaa Nagaasaa jedhama. Finfinnee, Oromiyaatti barreeffame.

Suuqii yokin supparmaarkettii keessatti kan gurgurtaaf dhihaatan kun, meeshaalee miidhaginaa fi qulqullinaati. Meeshaaleen kunneen, meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan akka shaampoo, saamunaa fi meeshaalee miidhagina ittiin eeggatan kan akka zayita dibata gogaa fi rifeensaa faa dha.

Nama wal dorgommii fiigichaa irra jiru kan fiigicha karaa dheeraa yookaan ammoo fiigicha maqaan isaa maraatoonii jedhamudha. Namni fiigicharra ture amma ammoo fiigicha kana tokkoffaan xummuraa kan jiru kan bakka galma isaa gahe argaa jirra.

Magaalaan Finfinnee biiroowwan hedduu kan qabdu yoota'u isaan keessaa tokko biiroo barnootaati. Biiroo kanatti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Hojii kanaan maatii barattootaafi barattoota hedduutu itti boqochaa jira. Kana jechuun qulqullina barnootaa irraa kaasee waanti hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha.

Namoota bishaan haroo bal'aa ta'e daakaa jiran. Bishaan daakkitiin gosa sochii qaamaa keessaa tokko kan ta'ee fi fayyaa keenyaaf akkasumas jabina qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Namoonni kunneenis waliin bishaan daakuun itti gammadaa kan jiranidha.

Gamoon kun dhaabbata Itiyoo Telekoom dha. Itiyoo telekoom tajaajila bilbilaa biyya keenyatti kennanmu hogganuu fi gaggeessuu keessatti gahee olaanaa lan qabudha. Bilbilli immoo meeshaa dhalli namaa baldhinaan itti fayyadamaa jiru keessaa adda dureedha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosoota fuduraalee muduraalee kanneen namni daldalaan tokko gabaa keessatti gurguraaf bakka tokkotti walitti qabedha. Biqiloonni kunis haala salphaa ta'een naannoo keenyaa fi bakka jireenya keenyaatti oomishamuu malu.

Korojoon meeshaa baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa imala irratti namoonni waantota hedduu baatanii waanta deemaniif meeshaan kun isaaniif haala mijataa uuma. Kana malees barattoonni gara mana barnootaa yeroo adeeman barullee isaanii kana keessa keewwataniitu deemu.

Shaammarri godina baalee uffata aadaa naannichaa uffattee ennaa deemtu ati eessaa dhufte jedhanii gaafachuun hinjiru. Sababni isaas uffanni aadaa isaanii akka biyya kanaatti kan baay'ee barame waanta ta'eef ofumaan beekanii kabaja isaaniif malu kennuufiin amaleeffatameera.

meeshaan kun meeshaa manaa yoo ta'u maqaan isaa jabanaa jedhama. jabanaan kan inni hojjetamu biyyee suphee irraa yoo ta'u yeroo baayyee buna itti danfisuuf kan ooludha. jabanaan kun halluu gurraacha kan qabudha.

Iddoo kanatti ullee afaan isaa irraa muramee jiru argaa jirra. akkasuma illee ullee kun bifa bareedaa kan qabudha. ulleen kun bifti isaa keelloo ykn bicaa kan fakkaatudha. wanti ullee kun irra kaa'amee jiru teessuma diimaa kan taheedha.

Dubartiin dubartii sammuu ishee maraatedha. dubartiin kun akka isheen maraatte kan nuti ittiin hubannu qullaa ykn uffannaa ciccitaa uffattee kan jirtuudha. akkasumallee wantoota addaa addaa mataatti baattee dhaabbachaa kan jirtuudha. dubartiin kun sammuu isheetiin maraatuu tahuun ishee daran kan nama gaddisiisuudha.

meeshaa elektirooniksii kan ta'e kan maqaan isaa kompuutera jedhamu yoo ta'u, innis wantoota gara garaaf kan nu gargaarudha. odeeffannoo guyyuu irraa odeeffachuuf , kitaabota hedduu irraa dubbisuufis kan nu gargaarudha.

Kun barcuma xiqqaa mala ammayyaatiin hojjetame ta'ee, mana jireenyaa keessatti irra taa'uudhaaf kan fayyaduudha. Bifa diimaa, mallattoowwan abaaboo garaa garaa ofirraa qabu kan qabuudha. Mana hafata manaa qabu keessa kaa'amee jira.

Namoota heedduu walitti qabamanii dhaabachaa Jiraniidha. namoonni Kuni muraasni isaanii bullukkoo uffatanii jiru. iddoon isaan dhaabachaa Jiran muka Jala yoo ta'u mukni isaan Jala dhaabatanii Jiran oldheeraa Kan ta'eefi baala Kan hin qabneedha.

Kunneen nyaata fi dhugaatii gosa garaa garaa dha. Nyaata fi dhugaatiin kunneen hedduun isaanii kan aadaa yoo ta'an kan akka:cukkoo, dhangaa, akaayii, caccabsaa fi dhugaatii xajjii faa dha. Kutaalee Itoophiyaa garaa garaa keessa nyaata aadaa garaa garaatu jira.

Hoteela keessatti nyaata gosa garaa garaatu qophaa'a waanta ta'eef namoonni bakka sanaa fayyadaman filannoo isaanii akka salphaatti argachuudhaan nyaatu. Kun immoo biyya Hoteelonni ulaagaa guutan keessatti argamanitti namoonni waanta godaananiif bakka akkasii jajjabeessuun barbaachisaadha.

Bishaan Amboo qaruuraadhaan gurguramu akka biyya keenyaatti beekamtii guddaa qaba. Kana jechuun Warshaan bishaan kana qulqulleessee gabaadhaaf dhiyeessu magaalaadhuma Amboo keessa waanta jiruuf baay'inaan oomishee gabaadhaaf dhiyeessuu danda'eera. Kana irraa Kan ka'e gabaa keessatti baay'inaan argama. Namoonni baay'eenis akka dawaatti itti fayyadamu.

jeedala lama taatee wal cinaatti argamtu argaa kan jirrudha. kunis fuuldura isaanii ilaalaa kan jirraniifi bineensonni kunneen lamaanuu kan isaan jiraataan lafa mukeen baayyatan yookaan bosona guddaa keessadha. baayyinaan itoopiyaa keessatti argamu.

Suuqii guddaa keessatti meeshaaleen adda addaa sheelfii irra tarreeffamanii argamu . Meeshaalee mul'achaa jiran keessaa muraasni daakuu aannan daa'immanii, dibataalee rifeensaa gosa gargaraa fi kan kana fakkaatan ni argamu .

namoota nyaata nyaachaa jiran argaa jirra. namoonni kun baayyinni isaanii namoota sadi ta'anii kan jiranidha. saalaan namootni lama dhiiraafi lama tokko ammoo dubara kan taatedha. dhugaatinis namoota kan fuuldura kan jirudha.

Kopheen akka saala dhala namaatti qophaa'ee gurgurtaadhaaf dhiyaata. Kanuma irraa ka'uudhaan warreen kophee kana oommishan fayyadamtoota gammachiisuudhaaf haala hedduudhaan kalaqanii gabaadhaaf dhiyeessaa jiru. Warreen bitatanis yeroo hunda kophee kana gammachuudhaan itti fayyadamu.

1.Suuraan kun nama uffata hojii waajjiraa yookiin suufii uffatee jiruu mul'isa. 2.Duubaan suuraa, fakkii digitaalaa of irraa qaba. 3.Namni kun yeroo sagantaa TV yookaan gabaasa oduu irratti argamee dubbachaa jiru fakkaata.

Loogoon waantota qaama wayii bifa moodeela dhaabbatichaa yookaan immoo qaama sana bakka bu'uu kan danda'udha. Loogoon Kun bifa yookaan waanta ija fakkaatu wayii yemmuu ta'u, innis qaama ta'e tokko argisiisa.

namoota baayyinni isaanii sadi ta'an isaaniis haadha abbaa fi daa'ima xiqqaa tokkodha. kan isaan dhaabbatanii jiran ammoo fuuldura amanati. fuula isaani irraa gammachuutu ifa sababni isaa ammoo kolfaa kan jiranidha.

Fakkii gosoota miidiyaa dhuunfaa adda addaati. Miidiyaaleen kunneen gosti isaanii danaa adda addaan bakka buufamee jira. Isaan keessaa: miidiyaan lama danaa wal fakkaataa geengoon bakka buufaman. Kanneen kahaan immoo roga arfee cina isaan danaa geengoo qabuudha.

Wanti kun abilii ykn warqee mormatti kaawwataniidha. abiliin kun dhalli namaa miidhaginaaf ykn bareedinaaf mormatti kaawwatanii kan adeemaniidha. abiliin kun miidhaginaaf kan ooluudha. abiliin kun barreeffamni isaa oromiyaa kan jechuudha. abilii kana namoota hundumaatu kaawwatee deema.

Dubartoonni faranjii lama baanaa yookan uffata qorraa uffatanii fuula isaanii irratti wanta gurraacha dibatanii taa'aa jiru. Isheen takka ija ishee dunuunfatte yemmuu teessu kan hafte immoo as ilaalaa jirti .

Gosa nyaataa daabboo fi muraa biddeenaa akkasumas ittoo foonii irraa qophaa'ee jiru. Gosti nyaataa foon ofkeessaa qabu kun qaama namaa kan ijaaruu fi anniisaa guddaa qaama keenyaaf kan kennudha. Soorata akkasii soorachuun jireenya fayya buleessa akka jiraannuuf nu gargaara.

Meeshaaleen kun meeshaalee manaa yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu margi citaa jedhamu erga gogeen booda bishaan cuubamun meeshaa mutaa jedhamun kan xaxamudha. Meeshaalee kannneen yeroo baayyee namoota baadiyaatu itti fayyadama.

Addunyaa kana keessa bineensota hedduutu jiraata. Bineensonni kun sanyii garaa garaa kan qaban yoo ta'u; Akkuma sanyii isaaniitti baay'een isaanii gurmuudhaan jiraatu. Gurmuudhaan jiraachuun isaanii immoo diinni isaanii akka salphaatti akka isaan hin miineef gargaara.

Namichi hucuu diimaa hidhatee ijru harka isaa ol qabee irree isaa agarsiisaa jira. Namoonni lamaan isa maddii dhaabbatanii suura waliin ka'aa jira. Namtichi irree guddaa qabu dorgomaa ' Ispoortii Bunyaati' .

Suuraa kana irraa kan arginu suuraa gundoo jedhamuun hawaasa naannoo biratti beekamu yoo ta'u, gundoon kunis migiraa fi sutaa irraa bifa aadaan kan dhahamedha. Akkuma suuraa irraa arginu gundoon kun qarqarri isaa laastikiin hodhamee argama.

Miidhaginni kennaa uumaati. Haata'u malee waanti kun adeemsa keessa sababa adda addaatiin nama jalaa baduu kan danda'udha. Kanaaf namoonni baay'een waanta kana bulfachuudhaaf maloota hedduu fayyadamu. Maloonni kunis dibata adda addaa fayyadamuufi faaya hedduu gargaaramuudha.

Oomishaaleen suuqii yokin 'suppar-maarketii' keessatti gurguramaa jiran kunneen oomishaalee qulqullinaa gosa garaa garaa dha. Oomishaaleen qulqullinaa kunneen kan akka: saamunaa uffataa, saamunaa fuulaa, saamuna ilkaanii fi kanneen biroo dha. Meeshaaleen kun qulqullina fi fayyaa akkasumas miidhagina eeguuf fayyadu.

Abaaboon dhala namaa biratti hiika baay'ee qabaachuudhaan beekama. Kana jechuun dhimmoota gaddaafi gammachuu irratti waanta kanatti dhimma bahatu. Fakkeenyaaf yeroo gaayilaafi namni du'u abaaboo kanaan miira isaanii kan ibsatan namoota baay'eedha. Kanaaf biyya kana keessatti bal'inaan irratti hojjetamaa jira.

Konkolaataan deddeebisa hawaasaa fi fe'iisa meeshaaleen alatti fayidaa hedduu dhala namatiif kennuun kan beekamudha. Isaan keessaa inni tokko kosii yookaan balfaa naannoo keessaa iddoo tokkotti walitti sassaabee gatuuf kan fayyadudha.

Muummeen Ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad misooma hojjatamanii goolabaman ministaroota kaan waliin ta'uun daawwachaa jiru. Jalaan barreeffamni ' Ergaa Ministira Muummee FDRI Dr. Abiyyi Ahmad ' jedhu Afaan Oromoon katabaneera.

Poolisiin shamarranii takka kophaa ishee teessee xiyyeeffannoon fuuldura ishee ilaalaa jirti . Dudduuba isheetti jirmoonni mukkeen gurguddaa mul'achaa jiru. Kanaan alattis, harka ishee gara bitaa irraan teessoo duwwaan namni irra hin jirretu argama.

Fakiin suura kan irratti argamu kun biqilyuu midhaan boqqoolloo jedhamudha. Akkuma suura kana irratti mul'atu biqiltuun boqqoollo kun sadarkaa daraaruurra kan jirudha. Boqqoollon nyaata dhala namaa keessaa tokko yoo ta'u, akkasumallee biqiltuu boqqoolloo kana beyladoonni kan soorratanidha

Teessoo spoonjii irraa hojjatamu Kan irraa taa'amu. lukni teessoo kanaa sibiilarraa Kan hojjatameedha. minjaalli adiin lukni Isaa sibiila gurraacharraa tolkame tokkos jira. minjaala kana gubbaa Isaa biqiltuu hiddi Isaa meeshaa keessa dhaabametu Jira.

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennamu.

Suurri kun kitaaba Hundaa'ol Mokonnin Olaanaan barraa'e, kitaaba "Ekeraa Dhugaa" jedhudha. Maxxansaan barruu kanaa ergaa isaa mata duree bir-qabaan ibsu keessatti kan hubatamu yommuu ta'u, dubbistoonni bitanii qo'achuyf ni jajjabeeffamu.

Bakki kun, bakka gamoon hammaan guddaa ta'ee fi darbii hedduu qabu itti hojjatamaa jirudha. Gamoo guddaa kana fuulduratti namoonni hojjattoota ta'anii fi hojjachiistota ta'an ni mul'atu. Gamoon kun, sibiila, simiintoo, dhagaa fi wantoota biroo irraa hojjatamaa jira.

Namoota beeyladoota tiksaa jiraniidha. beelladni Kuni gaala Kan jedhamu yoota'u naannawa qilleensa hoo'aa qabutti baay'inaan ni horsiifama. gaalli annaniif, foon Isaa soorachuuf, madda galii argamsiisuufi wantoota biroof fayyada. namoota kana duuba isaanitti mana jireenyaa citaarraa ijaarramutu Jira.

Namoota lama dhiira tokkoofi shamara takka akkasumas daa'ima xinnaa tokko wal wajjiin jiraniidha. namoonni kunniin hundi isaanii uffata halluu adii qabu Kan uffatan yoo ta'u dubartittiin gubbaarran uffata gurraacha uffattee jirti.

Faayi gurra gurratti kan godhatamu yommuu ta'u sibiila irra ,warqii irraa fi meeti irraa hojjetamu ni danda'a faayi gurra Kun dubartoonni yeroo baay'ee ittin of miidhagsuuf fayyadamu ,Gaatin faaya gurra kana meeqa?

Akka biyya keenyaatti bakki nyaataa hedduutu jira. Haata'u iyyuu malee waanti akkasii jiraachuun gaarii ta'ee itoo jiruu namoonni baay'een dhabanii kan rakkachaa jiran bakka nyaataa itoo hintaane bakka hojii waanta ta'eef abbootiin qabeenyaa carraa hojii uumuu keessatti itoo hirmaatanii gaarii ta'a.

Bakki kun, bakka addabaabaayii magaalaa walakkaatti argamuu dha. Addabaaabaayii kanatti namoonni argaman haalluu gogaa fuulaa adii kan qaban yoo ta'u, agarsiisa gosa garaa garaa agarsiisaa fi kaameraan waraabaa jiru. Addabaabaayiin kun, simiintoo fi dhigaa irraa hojjatame.

Dibata rifeensaa argaa kan jirrudha. Dibatni rifeensaa kun ammoo kan inni irraa hojjatame avocaadoo yoo ta'u maqaan dibata kanaaf avoukaadoo jedhamuun kan beekkamudha. Innis namoonni rifeensa isaanii dibachuun kan itti gargaaramanidha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa gosa garaa haalluu adda addaa qaban yoo ta'u, meeshaaleen kunneen hundi isaanii pilaastika irraa oomishaman. Meeshaaleen kunneen kan akka:bishaan ittiin waraabuuf, meeshaalee keessatti qulqulleessuuf, bishaan ittiin dhuguuf faa fayyadanii dha.

Loogoon kun kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa Jamoo kan ta'eee fi kilabii ispoortii bakka sanaa bakka bu'a. Kunis halluuwwan magariisa , adii, diimaa, keelloo fi alaabaa Itoophiyaa karaa jalaatiin dalda kaawame qaba.

Kun Paartii ICT'ti. Seensa paarkii kanaa irratti barreeffama 'ICT PARK' jedhu barreeffamee jira. Naannoo seensa kanaa irratti biqiltootatu dhaabamee jira. Keessa paarkichaa gamoowwan guguddaatu jira. Keessoon gamoowwan kanneenii teekinooloojii garaa garaa of keessaa qabu.

Humna nageenyaa meeshaa waraanaa hidhatee dhaabbatee namoota naannoo konkolaataa tokko jiran ilaalaa jiruudha. Naannoo konkolaataa kanaa ogeessota ittisa balaa konkolaataa lamatu jira. Akkasumallee namoonni muraasni konkolaataa sana gadi jedhanii qaqabaa jiru.

Dhufiinsi meeshaalee ammayyaa jijjiirama yaadaa akkasumas jijjiirama guddina teekinooloojii kan hawaasa addunyaaf gumaachedha. Meeshaaleen kanneen akka meeshaalee waraanaa Saatii gabaabaa keessatti waanta guddaa hojjechuu danda'anidha. Meeshaaleen kun humna nama maleeyyii jedhamuun beekamu.

Dubartoota biyya kanaa biratti buna danfisuun akka dadhabbiitti yeroo baay'ee hinilaalamu. Sababni isaas Namoonni baay'een buna dhuguudhaan yeroo isaanii waanta dabarfataniif akka araadaattis ittiin qabamuu danda'aniiru. Kanaaf namni waanta araada itti ta'e hojjetee fayyadamuuf isatti hinulfaatu.

Konkolaataa, Konkolaataan kun ammoo konkolaataa fe'umsa meeshaalee yoo ta'u konkolaataan akkanaa kun meeshaalee baayyee baachuun hanga daangaa biyya ala bahee deemuutti illee konkolaataa humna qabudhu. konkolaataan kun karaaa irra deemaa jira.

Inni suuraa irratti muldhatu kun konkolaata jedhama. konkolaataan dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni akka madda geejjibaatti dhalli namaa yoo iddoo tokkorra gara iddoo biraatti socho'uu yoo barbaade kan ittiin socho'uudha.

Bakkeewwan bashannanaa magaalaa keessatti heddummachuun isaanii namoonni yeroo hojiidhaan dadhabanii jiranitti dhaqanii akka boqotan taasisuu danda'eera. Kun immoo jireenyi akka namatti hin ulfaanne taasisuu danda'eera. Waanti akkasii abbootii qabeenyaa duwwaadhaaf itoo hin taane fayyadamtootaafis carraa gaarii uumuu danda'eera.

Dubartiin halluu gogaa gurraacha qabdu kun, uffata aadaa ishee uffattee jirti. Dubartiin kun, kana malees caaccuu fi callee morma isheetti kaawwattee fi dugda isheetti immoo muka qoraanii korojoo keessa jiru baattee socho'aa yokin deemaa jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa yookiin fakkii barcuma irrat tahan yammuu tahu innis; karaa dugda duubaa irkoo kan qabu akkasumas miilla afur kan qabu tahuu fakkii namatti mullisuu dha.

kun ammoo kan maqaan isaa migira jedhamuun beekkamu yoo ta'u , innis fayidaa gara garaaf kan ooludha, isaan keessaa muraasni, kanneen akka gundoo yookaan meeshaalee manaa gara garaa ittiin hojjachuuf nu gargaarudha.

Kun buna danfifamee akka dhugamuuf qophaa'ee jiruudha. Bunni kun siniitti buufamee baataa sinii irra dhaabamee jira. Jabanaan bunni keessaa buufamu lamni immoo baataa isaa irra dhaabamee jira. Ixaannis qodaa isaa keessaa aaraa jira.

Alaabaan kun alaabaa biyya keenya bara bulchiinsa mootummaa dargii keessaa yoo ta'u, haalluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa akkasumas asxaa faalasama sooshaalizimii ibsu walakkaa isaa irraa qaba. Mootummaan dargii keessa ture, mootummaa demokiraatawaa, rippaabilikawaa Itoophiyaa jedhamuun waamama.

Firii kuduraa avokaadoo jedhamu kan halluu magariisa qabuudha. Firiin biqilaa kanaa meeshaa akka saanduqaa wayitti naqamee jira. Firiiwwan wal irra tuulamanii jiran keessaa lamaan tokko gargar baqaqanii jiru. Firiin kun waan bilchaatneef halluun isaa hin jijjiiramne.

Alaabaa mootummaa Itoophiyaa fi kan ministeera fayyaa duuba isaa jiru. Gaggeessaa ministeera Fayyaati. Yaada kan kennaa jiranidha. Bu'aa qabeessummaa yaala fayyaa irratti hojjetu. Maqaan isaanii eenyu akka ta'e himmuu ni dandeessaa?

Namni kun eenyudha? Namni kun weellisaa maqaan isaa Galaanaa Gaaromsaa jedhamu dha. Galaaanaa Gaaromsaa sirbota babbareedoo fi gurra namaatti tolan baasuun beekama. Galaanaan namoota baayyee waliin dhaabbatee kan jiru dha.

Iddoo kanatti namoota baay'ee kan taa'an argamaa jiru. namoonni kun saalaan osoo addaan hin qoodamin kan jiranidha. akkasuma illee namoota kana keessaa namoonni Shan kan taa'an dhaabbatanii dibaabee harkatti qabatanii kan jiranidha.

Namoonni kun namoota siyaasaa maqaan isaanii Leencoo Lataa, Lammaa Magarsaa mootummaa oromiyaa duranii fi Mararaa Guddinaati. Namoonni kunneen qabsoo saba oromoo keessatti gahee mataa ofii taphachaa turan. Namoonni kunneen oromoof hoji akkamii hojjetan?

Manni guddaan umurii dheeraa fi bifa bareedaa qabu kun, hoteela umurii dheeraa lakkoofsisee dha. Hoteelli yokin manni nyaataa kun magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu yoo ta'u, hoteela bara mootummaa Hayilasillaasee irraa kaasee turee dha.

Namoonni maxxansa irra jiran kunneen, artistoota muuziqaa yookiin sirbaa kan Afaan Oromoo yoo ta'an, namoota kana keessaa sadan isaa maqaan isaanii:Taaddala Gammachuu, Andu'aalam Gosaa fi Galaanaa Gaaromsaa jedhamu. Artistoonni kun, aartii Oromoo biratti namoota gameessa dha.

Gaarii geejjibaaf ooludha. Geejjibni kuni mukaafi sibiilarraa kan hojjatamu yoo ta'u gommaa afur kan qabuudha. Sochii akka godhuuf fardi tokko gara fuulduraatti kan harkisuudha. Nama akkasumas meeshaaleen biroofi midhaan irratti feenee deemuuf oola.

Inni suuraa irratti muldhatu kun mana. manni kun mukkeenii fi simmiintoo irraa kan ijaarameedha. Faayidaan manaa akkuma beekkamu hedduudha. Isaan keessaa muraasni dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa kan keessatti geggeeffatuudha.

Kan argamtu kun dubartii uffata aadaan faayamtee teessu argina. Akkasumas qodaa buna qabu abiddarra danfaa jiru kan mullatu, akkasumas urgooftu qodaasaarra jiru caffee wayiirra jiru argina. Siinii baataasaarra saniin taahu argina. Teessumni siinii kana mukarraa kan tolfameedha.

Isaan kun pirezidaantii Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa duraanii Aadde Saahilawork Zawudee jedhamti. Aadde Saahilework kishaafa ijatti kaa'atanii, akkasumas meeshaalee faayaa gurraa fi mormatti godhatanii jiru. Duuba isaaniitiin alaabaa Itiyoophiyaatu fannifamee jira.

magaalaa guddaa tokko keessa namoota karaa irra deemaa jiraniifi akkasumas konkolaattota baayyinaan karaa sana irra deemaa jiran kan argaa jiruudha. Karaan kun ammoo haaromfamaaf ijaarramaa kan jirudha. Gamoolee gurguddaanis cinaa karaa kanaa irratti ni argamu.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaa nyaataaf oolan argaa jirra. wantoonni nyaataaf oolan kunis kanneen akka minyeesstuu ittoo, akaayii garbuu, daakuu garbuu fi kanneen kana fakkaatan hedduu argaa jirra. wantoonni amma suuraa isaa as irratti argamaa jiru kun faayidaa hedduu namaaf kenna.

Itoophiyaa keessatti Ispoortiin iddoo guddaa argachaa dhufeera. Uummanni biyya kanaas waltajjii garaa garaa uumuudhaan hawaasa hedduu hirmaachisee miira jaalala ispoortii akka qabaatan taasisaa jira. Kun immoo seenaa biyyi kun ispoortii waliin qabdu kan cimsuu danda'udha.

Weellisaan tokko ulee halluu keelloo qabu qabatee dhaabbatee weeddisaa jira. Weellisaan kun morma isaatti shaashii maqaan isaa 'iskarfii' jedhamu hidhatee dhaabbachaa jira. Weellisaan kun weelluu mata dureen isaa maal jedhu weellisaa jira?

Meeshaan kun maqaan isaa 'Akaafaa' kan jedhamu yoo ta'u, tajaajiloota kan akka biyyee qotuu fi biyyee akkasumas balfa biroo walitti qabuuf fayyaduu dha. Meeshaan kun, sibiila jabaa irraa hojjatamee haalluu gurraacha kan dibamee dha.

Biyyi keenya oomishaalee hedduu biyya alaa irraa gara biyya keessaatti galfachuudhaan jireenya ishee gaggeeffatti. Akkasumas biyya kana keessaa kan gara biyyoota alaa deemus hedduudha. Kun immoo kan ta'u karaa buufata dooniifi buufata Xiyyaaraati.

Namoonni afran kunneen, miseensota maatii tokkoo dha. Namni kun maqaan isaa Teewdroos Kaasaahun yokin Teedii Afroo jedhamuun kan waamamu yoo ta'u, namni kun aartisti sirba afaan Amaaraa beekamaa dha. Namni kun, haalan beekamtii nama qabuu dha.

Dirree kana irratti wantoota miidhaginaaf oolan hedduu argaa jira. dirree ykn dachee bareedduu kana irratti namoonni yeroo baay'ee deemanii kan itti bashannaniidha. dirree kana irratti kanneen akka maazooriyaa kan taheetu hojjetamee jira.

Kun mana jireenyaa baadiyyaa keessatti argamuudha. Manni kun muka irraa mala aadaatiin kan ijaarameedha. Keenyan isaa biyyeedhaan hojjetame. Irri mana kanaa immoo citaa irraa kan ijaarameedha. Naannoo mana kanaa dirree bal'aatu jira.

Meeshaan muuziqaa aadaa kan ta'e Masanqoon lafa irra ciisee jira. Masanqoon seenaa muuziqaa aada Itiyoophiyaa keessatti iddoo guddaa kan qabuudha. Innis mukaa fi teepha yookan garaacha qallaa qotiyyoo irraa kan tolfamuudha.

Dubartoota hedduu uffata aadaa halluu adii qabaatee suuraan alaabaa Itiyoopiyaa irratti ka'ee jiru uffatanii shubbisaa jiraniidha. Dubartoota kana keessaa tokko qawwee saggoo ishee irra kaawwattee gidduu isaanii deemtee sirbaa jirti.

Dargaggeessi kofoo adii fi gubbaan shurraaba gurraacha uffatee marga man keessa hafamee jiru irra deemaa jira. Shamarreen takka sinii bunaa tarree galanii jiranii ol utubaa manaatti hirkattee as ilaalti. Teessoowwam minjaalatti garagalanii jiru.

Namoonni baay'een yeroo ammaa miidiyaalee garaa garaa irratti affeeramuudhaan yaada isaanii ibsatu. Kun immoo daawwattoota isaan hordofaniif beekumsa dabalataa waanta kennuuf qophiileen akkasii baay'ee jaalatamoodha. Kanaaf jecha qopheessitoonni qophiiwwanii namoota uummata biratti dhageettii qaban hordofuudhaan keessummeessu.

Nama Laga keessa dhaabatee jiruudha. namni Kuni waan adii barreeffama ofirraa qabu uffatee jira. fuuldura isaatti bishaan lafa olka'iinsa qaburra gadi yaa'aa jira. margi magariisni jiidhina qabu iddoo inni dhaabateefi daangaa lagaarratti biqilee Jira.

Maqaan hara kanaa maal jedhama? Bakki argama hara kanaa naannoo kamiidha? Harri kun hamma bishaanii xiqqoo maalif qabaati yokin maalif goge? Harri biqilootaaf, beeyladootaaf namootaaf walumaagalatti naannoof maaliif fayyada? Bal'inaa fi gadi fageenyi hara kana meeqa?

Harar magaalaa akka biyya kanaatti umurii guddaa qabdudha. Magaalaa kana keessatti jiraattonni hunduu jaalala guddaa waliif qabu. Nama bakka biraa irraa gara isaanii dhaqeefis biyya baruun isatti hinulfaatu. Sababni isaas magaalaa sanatti walsimannaa guddaatu jira.

Namoonni kun namoota hiriiraan toora galanii dhaabbachaa jiranidha. namoonni poolisii oromiyaa kan jedhamanidha. poolisonni kun poolisii nagaa biyyaa keenya biyya oromiyaa eegsiisaniidha. poolisonni kun uffannaa wal fakkaataa uffatanii fi koffiyyaa mataa isaanii irra kaawwatanii kan jiranidha.

bakka kanatti ammoo kaaffee maqaan isaa daawo taawon kaaffee jedhamu kan namoonni keessa taa'aa jiran argaa kan jirrudha. namoonni kunneen namoota lamadha. inni as garagaree taa'ee jiru maanguddoo yoo ta'u inni achi garagaree taa'ee jiru ammoo dargaggeessadha.

Itoophiyaan kutannoo akka biyyaatti badhaadhina mirkaneessuudhaaf qabdu irraa ka'uudhaan Yeroo ammaa Induustiriiwwan hedduu hundeessuudhaan hojii eegaltee jirti. Biyyi kun jalqabbii gaarii irra kan jirtu waanta ta'eef fuuldureen ishee baay'ee abdachiisaadha jedhamee eegamaa jira.

Kophee, kopheen kun kophee namni miila isaatti kaawwachujn itti fayyadamudha. Kopheen kun miila keenya irraa balaa eeguuf akkasumas bareedunaaf kana kaawwatamudha. Halluun kopheen kanaa ammoo halluu gurraach kan ta'ee dha.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u addaa fi morma ishee irratti immoo faaya oromoo godhattee kan jirtudha. uffanni aadaa isheen uffattee jirtu halluu adii yoo ta'u baayyee bareeda.

Biqilaan kun abaaboo kan qabuudha. biqilaan kan baay'ee kan namatti toluudha. daraaraan biqilaa kanaa baay'ee kan bareeduudha. akkasumas daraaraan biqilaa halluu diimaa fi halluu gara adiitti siqu kan qabuudha. biqilaan kun baay'inaan dhaabamee kan jirudha.

Namoota qaama nagaa eegsisan ta'an yookaan poolisoota argaa jirra. Isaanis tokko dhiiraafi tokko ammoo dubara yoo ta'an meeshaa muuziqaa afuufuu irratti kan argamanidha. Uffata seeraa isaanii ammoo uffatanii kan argamanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu taphattoota kubbaa miilaati. Taphattoonni kunneen dorgommii taphaa kilaboota lama gidduu jiru bakka bu'uudhaan akka beeksifamuuf poosteriin suuraa isaaniin hojjetame. Poostericha irratti aasxaan kilaboota lamaanii hojjetamee jira.

Ifaa yookaan ammoo tirkaadha. Tirkaa kun ammoo kan inni nu fayyaduuf yeroo dukkanaa ifa gahaa nuuf kennuuf dukkana keessatti akka nuti wantoota agarree adda baafannuufi. Innis humna ibsaatiin kan hojjatudha.

Dubartiin haalluu gogaa fuulaa diimaa qabdu fi rifeensa mataa dheeraa qabdu kun, uffata aadaa ummata saba Gaamoo uffattee manneen aadaa Gaamoo fuuldura ijjattee jirti. Bakki kun, Godina gaamotti kan argamu yoo ta'u, hedduu magariisawaa dha.

Mucaa dubaraa argaa jirra . Mucaan dubaraa kun ammoo faaya gosa gara garaa godhattee kan jirtudha. Fakkeenyaaf faaya mormaa akkasumas fayaa addaafi kan gurraa illee ni qabdi. Mucayyoon kun fuuldura ishee ilaaltee seeqaa kan jirtudha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha ni dubbisu.

Iddoo kanatti mucaa sinbirroo bareedduu reefuu hanqaaquu keessaa kan baateedha. mucaan sinbirroo kun bifti ishee bicaa ykn halluu keelloo kan qabduudha. akkasuma illee mucaan sinbirroo kun baalleedhan ka'uu ykn ballisuu hin jalqabne.

Uummanni Hindii addunyaa gubbaa irratti aadaa isaatiin boonuudhaan beekama. Sabni kun aadaa isaa kana beeksifachuudhaaf maloota hedduu fayyadamuudhaan hojjeta. Kanneen keessaa adda durummaadhaan kan eeramu Fiilmii isaaniiti. Kana malees sirboota aadaa leellisan hedduu qabu.

Itti aanaa bulchiinsa yeroo mootummaa Tigiraayi kan turan Obbo Geetaachoo Raddaa. Obbo Geetaachoon dhalataa lammii Tigiraayi yoo ta'u, yeroo darbe sababa wal-dhabdee murnoota siyaasaa naannoo sanaa irraan kan ka'e aangoo naannoo isaaniitti qaban gadhiisanii turan.

Kun meeshaa bishaan harkisuu danda'u kan hojii qonnaa jallisii keessatti fayyaduudha. Meeshaan kun annisaa elektirikiitiin kan hojjetuudha. Mootora of keessaa kan qabu yoo ta'u, motorri gaafa naanna'u bakka bishaanni jiruuti tuubboodhaan geejjibuuf gargaara.

Manneen barnootaa bakka itti namaa wal baruu fi bakka itti adunyaa beekumsa baratudha. Barattoonni mana barnootaa isaanii yeroo isaaniiti galanii barnoota isaanii qayyabachuun baayyee barbaachisaadha. Barnootni hundee wallaalummaa kan balleessudha.

Biyyoonni hedduun kanneen galaana qarqaratti hundeeffaman faayidaa hedduu galaana sana irraa argatu. Faayidaa kanneen keessaa tokko buufata doonii argachuu isaaniiti. Buufata doonii kana irraa immoo daldala addunyaa irratti hirmaachuudhaan akka isaan bu'aa guddaa argatan taasiseera.

Fakkii gaazixaa barreeffama qubee afaan Amaaraan barreeffamee jiru qabuudha. Gaazixaa kana irra suuraa obbo Bulchaa Dammaqsaa kan harka isaanii wal keessa maratanii ta'aa jiran argamaa jira. Akkasumallee suuraan namoota lamaa kan harka wal qabaa jiranii jira.

gurgurtaa meeshaalee fi wantootaa gara garaa, bakki kun dunkaana jedhamuunis ni beekkama. Namoonni waan isaan isaan barbaachiise argachuuf maallaqa isaanii fudhatanii asii bituuf dhufu, bitataniis itti fayyadamu. Namoonnis naannoo dunkaana kanaatti argamu.

Barattoota daa'immanii kutaa daree barnootaa keessa taa'anii barnoota isaanii hordofaa jiran. Daa'imman kunneen taa'umsa irra sirnaan taa'anii barnoota isaanii qayyabachaa kan jiranidha. Daa'imman egeree biyyaaf wabii guddaa waan ta'aniif bakka kamittuu barsiisuun baay'ee murteessaadha.

Qonnaan bultoonni callaa isaanii yeroo sassaaban gara iddoo itti dhahanii geessuudhaan tuulu. Kun immoo namoonni oomisha isaanii bakka biraatti hafe akka isaan deebi'anii walitti qabatan isaan gargaara. Kanaaf qonnaan bultoonni mala kanatti fayyadamu. Kana irraa ka'uudhaan ennaa yeroo argatan immoo diriirsanii dhahuudhaan galfatu.

Biqiltuun kun biqiltuu bunaati. Innis firii yookaan ammoo ija of irraa kan qabudha. Fitiin isaa kun diddiimatee kan jiruu fi guurramuuf kan gahaa jirudha. Kunis buna haala gaariin buusaa jirudha.

Ijoollee akka aadaafi safuu uummata keessa jiraataniitti qaree guddisuu kan qabu maatii ijoollee sanaati. Kanaaf maatiin mana barnootaa galchuufi gorsa barbaachisaa ta'e kennuufiidhaan haamilee isaanii eegaa itti himuun barbaachisaadha. Ijoolleen gorsa maatiitiin guddatan amala gaarii qabu. Kanneen gadhiisii ta'an immoo amala badaa qabaatu.

Qola kitaaba afaan Oromoo kan ta'eedha. Qola kitaabaa kana irra halluu gosa lamatu jira. Kitaabni kun maqaa Ekeraa Dhugaa jedhuun moggaafame. Barreessaan kitaaba kanaa Hundaa'ol Mokonnin Olaanaa jedhama. Barreeffamni qola kitaabaa kana irraa halluu sadiin barreeffame.

Manni Kun mana amantaa yommuu ta'u namoonni mana qulqullummaa kana dhufuufhaan waaqa isaanii galateeffatu akkasumas irree kadhatu. Manni amataa Kun mana amantaa hordoftoota antaa ortoodooksiiti. Manni amataa Kun maal maal irraa hojjetame?

Fakkii bishaan dhugaatii lama qaruuraa isaa wajjin walitti maxxanee dhaabbachaa jiruudha. Qaruuraan kun bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e kan warshaa keessatti calalamee bahe wajjin jira. Qaruuraan kunneen naannoo lafa dhagaa ol ka'aa irra dhaabbachaa jiru.

Ifa jechuun, waanta mana jireenyaa ilma namaa keessatti itti gargaaramnu, faallaa dukkanaa kan ta'ee fi jireenya namaatiif baayyee barbaachisaa kan ta'edha. Ifni meeshaalee faayaa miidhaginaa addaa addaatiin faayamee ifuu kan danda'udha.

Mana kuusaa yookaan dunkaana argaa kan jirrudha. Dunkaana kana keessa ammoo meeshaalee gosa gara garaatu jira. Isaanis kanneen akka dhugaatii gara garaa kanneen akka bishaanii, miriindaafi kanneen kana fakkaatanidha. Baayyinaan kan jiranidha.

Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hojiiwwaan hedduutu hejjetamaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko warshaa dhaabuudha. Warshaan biyya kana keessatti heddummachuun isaa waantota biyyi kun ala irraa galchitu hambisuu keessatti qooda guddaa bahata. Kana malees carraa hojii namootaaf uuma.

Kopheewwan kun, kophee pilaastika irraa hojjataman haalluuwwan garaa garaa kan akka: magariisa, keelloo, cuquliisa, diimaa, gurraacha, daamaa, diimaa keelloo fi kanneen biroo faa qaba. Kopheen pilaastikaa kophee uraa of irraa qabu miila guutuu hin dhoksinee dha.

Kun meeshaa elektirooniksii ammayyaa qaama kompiwuuteraa keessaa tokko ta'eedha. Maqaan meeshaa kanaa 'keyboard' kan jedhamu yoo ta'u, daataa gara kompiwuuteraatti galchuudhaaf kan fayyaduudha. Qubee guutuu, lakkoofsotaa fi qaamota garaa garaa ofirraa qaba.

Bineensa jeedala diimtuu jedhamtu. Bineensi kun bifaan saree kan fakkaatu yoo ta'u bosona Baalee naannoo Saannatee jedhamuun beekamu keessatti baay'inaan argamti. Bineensi kun gosa bineensota hoosiftootaa keessatti ramadamti. Bineensota xixiqqoo boolla keessa jiraatanii fi haftee bineensonni biroo nyaatan soorachuun jiraatti.

Dibata jechuun waanta bifa dhangala'aa fi bifa jajjabaan illee argamuu danda'udha. Dibatni baayyinaan biqiloota naannoo uumamaa keenyaa irraa kanneen hojjetamuu danda'anii fi darbee darbee makaa waantota addaa addaa kan of keessaa qabanidha.

Artistoonni keenya Oromoo afaan Oromoo akka inni bahee mul'atu gochuu keessatti iddoo guddaa qabu. Keessattuu artistoonni lafaa ol dhufoo jedhaman sirboota fi weelleewwan ajaa'ibsiisoo baayyee qabatanii as bahaa kanneen jiranidha.

Akka amantaa kiristaanotaa warra Ortodoksiitti seerota waaqeffanna hedduutu jira. Kanneen keessaa tokko mana amantaa isaanii keessatti warri dubartootaafi dhiiraa walbira dhaabbatanii waaqeffachuun hindanda'amu. Kun immoo qormaata karaa hawwa foonii namatti dhufuu danda'an hanbisuu keessatti qooda guddaa qaba.

Garee namoota baay'inaan waliin ta'anii mana murtii aadaa ijaarame daawwachaa jiranii. Gareen namoota kanneenii hooggantoota sadarkaa olaanaa fi abbootii gadaa akkasumas jaarsolii biyyaa kan ofkeessatti haammatedha. Abbootiin gadaas uffata aadaatiin faayamanii adeemaa kan jiranidha.

Bakki kun bakka baay'ee magariisawaa fi bareedaa ta'e yoo ta'u, naannoo baadiyaatti argama. Naannoo kun bakka gaara irraa yoo ta'u, manneen jireenyaa baadiyaa fi biqiloonni magariisaa hedduun kan argamuu fi lafa ol ka'aa irra kan jiruu dha.

Lafa dirree ta'e midhaan adda addaatiin misoomsuun galii nama dhuunfaas ta'e kan garee guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Lafti dirreen bal'aan kun xaafiidhaan kan uwwifamee jirudha. Madda galii qotee bulaati.

Suuraa kanarratti kan argamu namoota bishaan waraaba jiran yommuu ta'uu bishaan kana bifa ammayyawan hojjetame kan isaan bira gahu yommuu ta'u bishaan kana immo dalaga garaa gara itti hojjetachuuf isaan gargaara

Lafa gammoojjii kan mukeeniifi dhagaa of keessaa qabu argaa jirra. Mukti argaa jirru kun ammoo nuka maqaan isaa addaamii jedhamuun beekkamu kan dhagooliin marfamee jiru argaa jirra. Duuba muka kanaatti ammoo bosonatu jira.

Wanjoon hojii qonnaa keessatti meeshaa bakka bu'ummaa hinqabnedha. Meeshaan kun hinjiru taanaan hojiin qonnaas hinjiru jechuudha. Kanaaf qonnaan bultoonni meeshaa kanaaf kunuunsa gahaa godhu. Wanjoon kan hojjetamu muka irraa waanta ta'eef naannoodhumatti hojjetachuun nidanda'ama.

Ijoolleen baay'een yeroo isaan bakka boonbaa bishaaniti, bishaaniin taphaacha jiraanii fi yeroo isaan harkaan ittin taphaacha jiran argina. bu'uuralee misooma kana yeroo baay'ee karaa mootummatiin kan dhabbatuu fi hawaasa naannoo sanaa gargaaruudhaf kan ijaaramudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana kitaaba yommuu ta'u mana kitaaba kana keessatti kitaabilee hedduu beekumsa adda addaa kessa argachuu dandeenyu akkasumas kitaabilee barnoota yookan idilee, kitaabilee bohartii yookaan afoola argachuu nii dandeenya.

Dibatni qaama namaa irratti naqamuun, qaamni namaa akka lallaafu kan godhuu fi balaa gogiinsa irraa illee ittisuuf kan gargaarudha. Dibatni Kun waantota addaa addaa naannoo keenyatti argaman kanneen akka avokaadoo, irraa salphaatti hojjechuun ni danda'ama.

Fardeen sadii kooraa baatanii qe'ee keessa dhaabbataniiru. Kana malees, fuula isaanii irra faxoorri jiru kuulan faayame jira. Fardi fuullee kana dhaabbatee jiru miilli isaa gara kottee adiidha. Fardeen sadanuu muka irratti hidhamaniiru.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagina yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Seenaa uummata Oromoo keessatti, shamarran keenya iddoo guddaa kan qaban, karaa gootummaanis ta'ee karaalee addaa addaa kaasuun ni danda'ama. Asteer Gannoo shamarra cimtuu fi jabduu dacheen Oromiyaa biqilchite, isheenis kitaaba qulqulluu afaan biyya biraa irraa gara afaan Oromootti hiikte.

Lafa bu'aa bahii hedduu qabuudha. lafti Kuni gara kaaniin gadi bu'aa gara kaaniin immoo olka'aa Kan ta'eedha. midhaan magariisni iddoo lafa gadi bu'aa irratti baay'inaan argamu. mukkeen dhedheeroon muraasni iddoo muraasatti ni argamu.

barattoota mana barumsa keessatti argaman. barattoonni kunneen kutaa mana barumsichaa yookaan kutaa barnootaa keessatti argamaa kan jiranidha. kunis umiriin daa'ima kan ta'anii fi barnoota isaanii seeraan hordofaa kan jiranidha. baayyinas ni qabu.

Miila namaa karaa irra deemaa jiru argaa kan jirrudha. Kunis kophee kaawwatee kan jiruufi kopheen isaa kunis kan inni irraa hojjatame gogaa loonii irraa yoo ta'u halluun isaa ammoo diimaa kan ta'edha.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii shubbisaa kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii dubartoota torba kan ta'aanidha. Uffanni aadaa dubartoonni kunneen uffatan halluu akka magariisaa fi adii of irraa qaba.

Badhaasa jechuun nama hojii hojjetu tokko irratti hojii gaarii fakkeenyummaa qabu yookaan immoo hojii isaa sana irratti nama cimina argisiiseef kan kennamu yemmuu ta'u, gosoonni badhaasaas akkaataa hojii nama irratti hundaa'uun kan kennamanidha.

Bakka kanatti kan argaa jirru namoota lama bakka gubbaan magariisa godaan daalacha tahe argina. Bakki kun bakka fincaa'aa wayii jiruudha. Isheen tokko uffata gurraacha uffatti, isheen tokko ammoo uffata magariisa uffatti.

Kunneen, kuduraalee fi muduraalee muka qabduu keessa kaawwamee jiruu dha. Oomishaaleen kunneen kan akka:timaatimaa fi avokaadoo faa dha. Avokaadoo fi timaatimni firiiwwan dhangaalee nyaataa hedduu of keessaa qaban yoo ta'u, fayyaa namaatif hedduu fayyadu.

Namoonni kunneen eenyu dha? Namoonni kunneen namoota siyaasaa Adaanech Abeebee kantibaa magaalaa finfinnee fi nama lammii biyya Israa'el walcinaa ta'aanii jiranidha. Namoota kanneen duuba alaabaa mootummaa Israa'el fi alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa jira

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Walaloo fi asoosamni barruuwwan dubbifamanii hin quufamnedha. Kitaabni nama Roobinan jedhamuun barreeffame kun walaloo mata dureen isaa 'Edenas' jedhuun kan qophaa'e yoo ta'u, kitaaba afaan Oromoon dubbistootaaf qophaa'ee jiru dha.

Bakka kan jiru suuraa gaazixeessaa miidiyaa irra jiru tokkooti. Gaazixeessan kun kobortaa uffatee karaabaatii cuquliisa immoo kullittaa isaa irratti hidhatee jira. Duuba Gaazixeessaa kanaan fakkiin foddaa 'Televezinii' suuraa 'giloobii' qabu mul'achaa jira.

Diikoorii, diikooriin guyyaa gammachuu gara garaa irratti kan hojjatamu yookaan kan qophaa'udha. Diikooriin nuyi asirratti argaa jirru kun ammoo diikoorii guyyaa eebbaa kan hojjatamedha. Innis wantoota akka afuuffee irraa kan hojjatamedha.

Namoonni magaalaa keessatti huccuu namaaf suphuudhaan jireenya isaanii gaggeeffatan maamilli isaanii gosa uffata jalaa tarsa'ee fidee itti agarsiisuudhaan akka hodhamuuf itti himatu. Kunis akka madda galiitti fayyada. Uffata suphuu, suphaadha

Kun meeshaa faayaa aadaa Oromooti. Meeshaan faayaa kun callee fo'aadhaan walitti hidhuun kan hojjetameedha. Calleewwan kunneen halluuwwan gurraacha, diimaa fi adii kan qabaniidha. Faayaa kana dubartoonni addaafi morma irratti hidhatu.

Gaariin balfa goggogaa gatuuf nama fayyadu karra alaa irra dhaabbatee jira. Gaariin kun fuulduraan gommaa tokko kan qabu yemmuu ta'u karaa duubaan dhiibbama. Halluun gaarii balbala irra dhaabbatu kanaa cuquliisadha.

Gaggeessummaa jechuun adeemsa itti hawaasa keessaa filaman irraa sagalee filannoo harka baayyee argachuun gara gaggeessummaatti itti dhufan jechuudha. Gaggeessitoonni gaafa aangoo gaggeessummaa isaanii argatan, hawaasa sanaaf fulduraatti bahanii waadaa kan galaniifidha.

Fakkiin gurraacha gidduu isaatti qubeen 'X'halluu adiidhaan barreeffamee jiruudha. fakkiin Kuni Kan ibsu toora miidiyaa hawaasaa maqaan Isaa tiwiiitarii jedhamuun beekamuuti. miidiyaan Kuni odeeffannoo garagaraa namoonni addunyaa mara jiran Kan ittiin waliif qoodaniidha.

Namoota sadi ta'anii jiran argaa jirra. Namoonni sadan kunneen namoota saalaan dubara ta'anidha dubartoonni kunneenis uffata surree uffatanii fi kootii dhedheeraa namni lama uffatee jira . Namni tokko ammoo surreefi uffata gubbaa gabaabaa uffattee jirti.

Akka biyya kanaatti Bunni baay'inaan oomishama. Buna kana warri oomishu immoo qulqullina gahaa ta'een hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha namoonni kun lafa bal'aa irratti buna kana afanii gogsuudhaan gabaadhaaf dhiyeessu.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun odaa bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan namatti toluu argaa jirraam. odaa kanatti halluu bareedaa ykn halluu miidhagaa bocamee jira. odaan kun hawaasaa Oromoo biratti baay'ee beekamtii kan qabuudha.

Mana baay'ee miidhagaa ta'ee fi teessuma babbareedaa qabutu mul'ata. Akkasumas mana kana keessatti gosti dhugaatii 'daadhii' jedhamu ni argama. Daadhiin gosa dhugaatii kan damma irraa qopheeffamu yoo ta’u dhamdhama baay'ee gaarii ta'e kan qabudha.

Nyaataa aadaa kan ta'ee fi nyaata baayyee filatamaa kan ta'edha. Innis yeroo baayyee guyyaa ayyaanaa, cidhaa, eebbaa fi guyyaa gammachuu biroo kan qophaa'u yoo ta'u guyyaa biroos qophaa'uun kan nyaatamudha.

diikoorii baayyee bareedee midhagee jiru argaa kan jirrudha. innis kan inni hojjatamu guyyaa gammachuu kanneen akka guyyaa dhalootaa , eebbaa fi cidhaati. kunis kan inni hojjatamee jiru guyyaa yaaddannoo dhalootaati.

mana gurgurtaa meeshaalee fi wantootaa yookaan ammoo supper maarkettii argaa kan jirrudha. mana gurgurtaa kana keessatti ammoo wantoota baayyeetu argama, isaani kanneen akka gosoota kuduraalee gara garaafi muduraalee gara garaati.

Kun buufata xiyyaaraa yookiin bakka xiyyaarri qubatuudha. Xiyyaarri guddaan tokko dirree buufata kanaa keessa dhaabbatee jira. Konkolaattonni garaa garaa sadii: konkolaataa fe'umsaa, kan nama dhuunfaa fi konkolaataan biraa tokkos dirree kana keessa deemaa jiru.

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadha. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaanifi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Sinbirroon bifa magariisaa takka muka irra teessee jirti. Simbirroon muka irra teessee jirtu gara mataa irraa halluu cuquliisa qabdi. Kana malees, garaa jalaa halluu burtukaana fakkaatu qabdi. Muka goggogaa irra teessee jirti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; biqilaa daraaruuf jedhee daraara diimaa of keessa baasaa kan jiru ta'u kan nutti agarsiisu yommuu ta'u, daraara kichhuu ta'uu isaa haalan kan nutti agarsiisudha.

Baala raafuu nyaataa fi gosoota qullubbii akkasumas loomii bakka tokkotti gurgurtaadhaaf walitti qabamanii kumtaala adii irra kaa'amanii gurguramaa jiran. Gosoonni biqiltoota baala magariisaa kunneen nyaata madaalamaa fayyaa namaaf murteessaa ta'e qopheessuuf oolu.

uleen waanta boca geengoo fakkaatu qabu ta'ee biqiloota lafa irra lo'an irraa kan argamudha. Ulleen akka aadaa naannoo keenyaatti haadholiin firii keessa isaa baasanii gatiin, mana keessatti nyaata akka buddeenaa fa'aa ittiin qopheessuun.

buna jabanaa keessaa gara siniitti buufamaa jiruufi akkasumas buna akaawwamee meeshaa baattoo sinii irratti argamu akkasumas kan teessoorratti argamu argaa jirra. bunni baayyinaan biyya keenya Itoopiyaa keessati baayyee beekkama , oomishamas.

Isheen kun shamarree uffata aadaa uffattee dhaabbattee jirtuudha. Uffatni aadaa shamarreen kun uffattee jirtu gara caalu bifa adii kan qabu yoo ta'u, karaa gadiitiin bifa garaa garaa irraa kan qabuudha.

Akka addunyaa kanaatti daa'imman hedduun kunuunsa gahaa ta'e argachaa hinjiran. Kun immoo keessumaa aardii afriikaa keessatti heddummata. Aardiin kun qabeenyaan baay'een gadi bu'aa waanta ta'eef jireenyaaf waantota barbaachisan guuttachuu akka hindandeenye taasiseera.

Addunyaa kana keessa Tulluuwwan guguddoo hedduutu jira. Tulluuwwan kun dhala namaa biratti jaalatamummaa guddaa qaba. Kanaaf gara gaara kanaa deemanii gubbaa isaa bahuudhaaf namoota baay'eetu fedhii qaba. Kanaaf yeroo baay'ee utuu yaalii isaa taasisanii agarra.

Kun meeshaa muuziqaa aadaa sirbaafi faarfannaa keessatti fayyaduudha. Meeshaan kun wantoota naannootti argaman kanneen akka muka, gogaafi fo'aa irraa kan hojjetamu yoo ta'u, ribuu isaa rukutuun quba shaniin kan taphatamuudha.

Nama waltajjii gunbaatti dubbachaa jirtudha. namni Kuni harka isaatti sagale-guddistuu halluu gurracha qabu qabatee dubbachaa jira. duuba isaa dunkaanni daalachi dhaabbatee jira. namoonni dunkaana Isa duuba jiru keessa dhaabatanii kuun immoo taa'anii Jiran.

Nyaatni gosa garaa garaa irraa hojjetamu kun fayyummaa qaama keenyaaf gaariidha. Namoonni fedhii isaanii irratti hundaa'uun nyaata kana hojjetatu yookiin hojjechiifatu. Biddeena akkasii yeroo hundaa nyaachuun garuu sirriitti nama nuffisiisa!

Iddoo kanatti konkolaataa waraanaa baay'inaan jiruu argaa jirra. konkolaataan kun konkolaataa waraanaa Itoophiyaa kan taheedha. konkolaataan kun kana irra meeshaa waraanaa maqaan isaa zuu kan tahee baay'ee jira. akkasuma illee konkolaataa kana irra alaabaa Itoophiyaatu jira.

Namoota lafa baadiyaa gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii marii gaggeessaa jiran. Hawaasni kun dhimmoota siyaasaa fi dinagdee isaa akkasumas aadaa, duudhaa fi seenaa isaa walbarsiisaa fi jireenya isaa gara fuula duraafis karoora tolfachaa kan jirudha.

Suuraan argaa jirru kun suuraa bakka mooraa leenjii milishoota Oromiyaa kan leenjii waraanaa fudhachaa jiranii argisiisa. Milishoota hedduu kan uffata danbii waraanaa isaanii uffatanii tartiibaan hiriiranii jiranii fi kan fuul-dura isaanii irraa dura bu'aa jiran argina.

Barattoota uffata walfakkaataa kan mana baruumsaa isaanii ibsu uffatanii gara mana isaaniitti galuudhaaf jiranidha. Ijoolleen kun walakkaan isaanii dallaa mana baruumsaa jala taa'anii kuun dhaabatanii kuun immoo deemaa kan jiranidha.

Akka duudhaa oromootti jaarsi biyyaa kabaja guddaa qaba. Akka waaqaatti sodaatamee hawaasa keessatti ilaalama. Kanaaf yeroo lolli wayii jiraatuufi rakkoon hawaasa mudatu adda durummaadhaan kan dhimmicha adeemsisu isaanidha. Kunis uummata isaaniitiif jaalala guddaa akka qaban mul'isa.

Meeshaalee eleektirooniksii jechuun, meeshaalee humna ibsaa eleektirikii fayyadamuun socho'an yemmuu ta'an, isaanis hedduminaan dhimma dhuunfaa fi waajiraalee mootummaa keessatti dalagaa addaa addaa ittiin hojjechuuf kanneen nu gargaaranidha. Isaan keessaa inni tokko bilbila.

Bakka gurgurtaa kuduraalee fi muduraalee gara garaa yoo ta'u, innis kan inni argamu karaa bukkeettidha. Kuduraaleen kunniinis kanneen akka muuzii, loomii, paappayyaa , avukaadoofi kanneen biroodha. Namni bituufi gurgaraa jirus biratti argamu.

Namoota baayyatanii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen ammoo namoota baayyee bebbeekkamoodha. Isaanis anga'ootaafi aartistoota yoo ta'an isaanis kanneen akka muummee ministeera biyya Itoopiyaa Dr Abiyyi Ahmediifi aartisti Tsaggaayee faatu argama.

Namoonni kunneen namoota seera tiraafikaa kabachiisan yoo ta'u uffata dambii tiraafikii fi poolisii uffatanii daandii konkolaataa irra dhaabbatanii kan jiranidha. Uffanni dambii isaan uffatanii jiran halluu akka cuquliisaa fi gurraacha of irraa qaba.

Oomisha wantoota ittoo nyaataa qopheessuuf nu gargaaranii kan walitti qabamanii gurgurtaaf dhiyeeffamanii jiran. Wantoonni kunneenis; qullubbii diimaa, kaarotii, dinnichaa fi gosoota biroo kan ta'anidha. Biqiltoonni nyaataaf oolan kun ittoo soorataa qopheeffachuuf kan nu tajaajilanidha.

Mana keessatti meeshaaleen buna ittiin danfisaniifi ittiin dhugan iddoo tokkotti wanbira kaa'amee jira. jabanaan bunaa halluu gurraacha Kan qabduufi shiniin bunaa hedduu iddoo kanatti argamu. mooyyeen bunaafi abaaboonis ni Jira. urgaa'aan abidda keessatti naqamee aaraa Jira.

Itoophiyaan gootota waraanaa hedduu qabaachuudhaan beekamti. Gootonni kun immoo baay'een isaanii naannoo Oromiyaa keessaa akka bahan seenaalee hedduu irraa odeeffachuu dandeenya. Gootota kanneen keessaa tokko Taaddasaa Birruuti. Goonni kun akka biyya kanaatti nama beekamtii dhimma waraanaa guddaa qabudha.

Caaccuun gosa meeshaalee faayaa uummatni Oromoo qabdu keessaa isa tokko dha. Akka aadaa hawaasa oromootti caaccuu kanatti aannan naqameetu kan deemamu. Caaccuun bifa baayyee miidhagaa fi bareedaa ta'e kan qabudha.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa meeshaa mana yaalaa fayyaatti argamudha. Meeshaan kun meeshaa dhiibbaa dhiigaa namaa safaruuf kan gargaarudha. Bifa gurraacha kan qabu, ujummoo qilleensa dabarsus ofirraa kan qabuu fi lafa kan qabateerudha.

muka guddaa Ummanni Oromoo bakka guddaa qabuuf muka maqaan isaa Odaa jedhamuufi uummata muka sana jalatti walitti qabamanii argaman argaa jirra. namoonni kunis waldhabdee isaanii furuuf yookaan jila isaanii taa'uuf muka Odaa jalatti wal gahu.

Dhugaatii jechuun waanta dhangala'aa, midhaan dheedhii fi keemikaalota addaa addaa walitti dabalamuun oomishamanidha. Dhugaatiin meettaa biiraa jedhamu, dhugaatii beekamaa baayyinaan hoteelota gurguddo keessatti gurguramanii fi fayyadamtoota baayyee hedduu kanneen qabanidha.

Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa mootummaan dhimma barnootaa irratti kennee hojjechaa jiruun bara kana keessa kitaabilee hedduu maxxansuudhaan barattoota fayyadamaa taasisuu danda'eera. Kanaaf waliin gahinsi isaa cimee itti fufuu qaba waanta ta'eef qaamni hunduu dirqama isaa bahachuu qaba.

Atileetota daandii fiigichaa irra wal maddii duraa fi duubaan fiigaa jiraniidha. Atileetota fiigaa jiran kana keessaa atileetiin biyya keenyaa Itiyoopiyaa uffata halluu alaabaa qabu uffattee hunda isaanii dura fiigaa jirt.

Jimaan biyya kana keessatti baay'ee beekamaadha. Namoonni hedduun araada isaatiin qabamuudhaan akka soorrataatti itti fayyadamu. Kun immoo oomishtoota isaafi warra daldala isaa irratti bobba'an baay'ee fayyadaa jira. Biyya keenya keessaa Awwadaay gabaan jedhamu bakka daldalli Jimaa guddaan itti gaggeeffamudha.

Agarsiiftuu karaa yoo ta'u kan inni argamu ammoo magaalaa finfinnee naannoo masaaraa mootummaatti. kunis gara harka bitaatti karaan charchil kan jiru, gara harka mirgaatti ammoo awwaaree , gara oliitti ammoo kiiloo afurii jiraachuusaa kan nutti agarsiisudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Biyyi Itoophiyaa kaartaa fi alaabaa mataa ishii dandeesse kan qabdu, seera mataa ishiitiin kan bultudha. Faayi miidhaginaa kun kaartaa fi alaabaa biyya Itoophiyaa kan ibsu yoo ta'u, meetii irraa kan hojjetamedha.

Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad maayikii ( sagale-guddistuu) harkatti qabatanii haasa'a tasisaa jiru. Dr. Abiyyi duuba pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbatee jira. Isaan lachanuu uffata irraa jalaa fi fuullee ijaa godhatanii jiru.

Nama anga'aa biyya Itiyoophiyaa ta'e kan yeroo ammaa ministeera barnootaa biyya kanaa hoogganaa jiru kan maqaan isaa prof Biraanuu Naggaa jedhamuun beekkamudha. Inni fuula miidiyaa duratti haasaa gochaa kan jirudha.

Namoonni hedduun kun, namoota saba Oromoo ta'an uffata aadaa gosa garaa garaa kaawwatanii ayyaana irreechaa kabajuuf hiriiraan dhaabbatanii qarqara qaama bishaanii hara jedhamu jiran yoo ta'u, ayyaanni irreecha malkaa waggaatti si'a tokko ji'a fulbaanaa keessa kabajama.

Taphattooni kunneen taphattoota kubbaa miilaa walaayittaa diichaa yoo ta'aan tarree galanii dhaabbatanii kan jiranidha. Uffanni dambii isaan uffatanii jiran halluu akka keelloo, diimaa, cuquliisa, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa dhaabbata 'sooftweerii' Imo'ti. Aasxaan kun boca geengoo fakkaatu kan qabu ta'ee, karaa cinaatiin mallattoo agarsiistuu qaba. Sararri geengoo isaa halluu cuquliisaan hojjetame. Gidduu isaatti barreefama 'imo' jedhutu barreeffamee jira.

Namoota karaarra adeemaa jiraniidha. karaan Kuni Kan hojjatamee hin xumuramne waan ta'eef iddoowwan tokko tokkotti biyyeen karaa gidduutti tuulamee jira. konkolaataawwan hedduun karaa kanarra dhaabatanii Kan jiraniidha. daangaa karaa kanarra manneen hudduun jiru.

Mana nyaataa Innaat jedhamutu nutti mul'ata. Mana nyaataa kanatti buddeen gogaan halkan manatti fudhatanii galanii ittoo itti hojjetanii nyaatanis ni jira. Manni nyaataa akkasii kun galii sirriitti ni argamsiisa jettee yaaddaa?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyi Ahimeed uffata halluu magariisa qabu uffatee kan jiru yoo ta'u ummanni heddu isa waliin jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa taphataa kubbaa miilaa kilaba wuroppaa maanchestarsiitii keessa taphatu maqaan isaa Haalaand jedhamudha. Innis akka barreeffama kanarraa hubannutti walii galtii isaa kilaba waliin dheeressuu yaadaa akka jirudha.

Biyyi keenya hambaalee seenaa hedduu qabdi. Hambaalee kanneen keessaa tokko Laallibalaadha. Laallibalaan mana amantaa warra Ortodoksiiti. Manni amantaa kun yeroo durii keessaa ogeessotaan dhagaa tokko irraa bocamee hojjetame. Bakki kun daawwattoota hedduudhaan daawwatama. Kun immoo galii biyyaa dabalaa jira.

Mana kitaabaa iddoo kitaabni itti dubbifamuudha namoonni hundi isaanii kitaaba banatanii dubbisaa jiru. teessoon isaan irra taa'anii Jiran mukarraa Kan hojjatameedha. kitaabbilee garagaraa Kan halluu addaan. addaa qaban akkasumas qabiyteen isaanii gargara ta'e mana kitaaba kana keessatti argama.

Namoota nagaa wal gaafachaa jiraniidha. namoonni Kuni baay'een isaanii uffata seeraa qaamni nageenya eegsisu uffatu uffatanii Jiran. halluun uffata isaaniis walfakkaataadha. namoonni biroo Kan uffata halluun Isaa adda ta'e uffatan garuu hunda isaanii irra deemanii harka fuudhanii nagaa gaafachaa jiru.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa gosa dhugaatii keessaa tokko ta'e, maqaan isaa farsoo mjedhamu yoo ta'u, farsoon kun burcuqqootti kan buufamee jirudha. Bifa gara keellootti siqu qaba.

Nyaatni bakka dhaangaalee nyaataa pirootinii fi kaarboohaayidireetii bu'uun nu gargaaru tokko daabboodha. Daabboon kun lamatti hiramee keessa isaatti nyaatni biraan kan kaa'amee jiruu fi humna dhala namaaf kennuudhaan kan fayyadudha.

Namoonni baadiyaa jiraatan mana haala garaa garaan ijaaru. Manni kun mana citaa yommuu ta'u, leemmanaa fi simala qamadii irraa kan ijaaramudha. Duuba isaa baala warqee daabboo tolchuudhaan kan marfamee jirudha.

Lammaan Magarsaa nama siyaasaa cimaa biyya Itoophiyaa keessatti beekamtii guddaa qabudha. Namni kun biyya kanaaf waanta guddaa gumaachuu nama danda'edha. Naannoo Oromiyaa bulchaas tureera. Haata'u malee yeroo ammaa kana aangoo haala adda addaatiin gadhiisee jira.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaalee manaa yookaan meeshaaalee nuti waajira gara garaa keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u fakkeenyaaf kanneen akka teessoo namaafi meeshaleetu argama

Gosa guutichaa garaagaraa kan baay'atanii akka ija namaa hawwatanitti bareedanii tarreedhan kaawamanidha. Guutichaan kunneen hundi haalluun isaanii warqii fakkaatu; ta'us hojjaafi hammaan garaagarummaa qabu. Isaanis kan gurgurtaaf qophaa'anii bakka lamattii taa'anii jiranidha.

Namoonni nuti amma as irratti argaa jirru kun namoota maatii tokko ta'aaniidha. Namoonni kun lamaan abbaa manaa fi haadha mana kan ta'aaniidha. Akkasuma illee ijoollee horatanii tokko tokkoo baatanii taa'aa kan jiraniidha. Namoonni kunneen diddiimoo kan ta'aaniidha.

Uummanni Oromoo amantaa Waaqeffannaa kan jedhamu qaba. Sabni kun baroota dheeraadhaaf amantaa kana hordofaa har'a gahee jira. Haata'u malee bakkeewwan waaqeffannaa isaa humnoota faallaatiin jalaa barbadaa'aa turuyyuu; yeroo ammaa garuu bifa haaraadhaan aadaa isaa deebifatee jiraachaa jira.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee barreeffama yoo ta'an ,maqaan isaa kobbii jedhama. Kobbiin qalama barreeffamaa waraqaa irratti barreessuuf oolu yoo ta'u, haalluuwwan garaa garaa kan akka :cuquliisa, magariisa, diimaa fi haalluuwwan kanneen biroos fayyadamuun tajaajila kenna.

Magaalota guddatan keessatti xiqqaanis guddaanis hanguma dandeettii isaatii hojii hojjetee of jijjiiruudhaaf otoo dhama'uu argani. Aadaan akkasii kun magaalota hunda keessatti hojii irra oolan milkaa'insa guddaatu dhufuu danda'a. Kanaaf qaamni hunduu harka namaa eeguu qofa itoo hintaane ofiif ofjijjiiruu barachuu qaba.

Namichi kun barreessaa kitaabaa kan taheedha. maqaan namicha kanaa Isaayyaas Hordofaa Miijanaa kan jedhamuudha. Isaayyaas Hordofaa Miijanaa kan jedhamu kun kitaaba gosa addaa addaa qubee Afaan Oromoo kan barreesse jiruudha. kitaabni inni amma suuraan isaa iraatt ka'ee jiru kun yoom laataa jedha.

Baadiyyaa keessatti namoonni beeyladoota hedduu horsiisan lafa bal'aa horiin isaanii dheeddu kaloo lafa qotiisaan alatti ni qabaatu. Kaloon kunis baay'ee kan margu yeroo waqtii arfaasaa yookaan kan gannaati. Kaloon marga akkamiiti?

Suuraa kana irratti kan agarru aartistii fi qabsa'aa mirga saba oromoo nama maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamudha. Aartistii haacaaluu amma lubbuudhan hin jiru. Nama saba bal'aa biratti kabaja guddaa qabudha